Oyo ezali bakiti ya couler ya grey na ba coussin ya couler ya pembe na jaune na mesa na fololo likolo ya mesa

Oyo ezali motuka ya moindo, ezotambola na mabele na kati ya zamba, kuna na sima ezali nzela, motuka ya moindo eza ya sika.